Nëtt defèkaay sundèl yu guddu ta mag, tè sokola ak bu hawa gatt dog sundèl dapu ci biir ak bu gatt tè ubè ku sundel nekk ci biir.

Yunn boi dem Banjul si arch bi ay garab ay moto nyun si kaw yuun bo mag aii nxaax yu werta nyun si digi yuun bi trune kai fo motoi dex worr mung si yuun bi.

Saali toogèkaay bu bari ay toogu ak ay ngegenaay. Toogu bu nekk bokut tak sa morum mum mèl ak ay pilla yu weeh.

Garab bu ap xoop bu werta gene ay tonturr yu weex tonturr yi am lu bulu garabi xoop yi guda tex xajalo.

mbédë mi am na ay garab bi tiir,"motto",nit ñiy doox, motto bu weex

Laskolèn bu loho tè bu ñuul am dapu lu weeh, am ay rëd yu weeh.

Jurume neet yu tahaw leeru sol aye xaftan yu goudu nyaw base suuf am lu sukola lu neke se sen bore dene ye nu edi sen lohou yee take ku sen kanam sen berr ye.

Jambari ñyugi taxaw lero am seni garde kai ak sen mbaxana yu len di garde ak yere yu len di garde sol yere yu nuul.